Ko kpɛɣu n bɔŋɔ paɣisara ni nachimba mbɛ kom ŋɔ ni nachimba maa bɛla paɣasara maa yɛanga paɣisaribila so nyɛla ŋuni gbubi o daa diila nima o nuu ni so yela kootu piɛlli bi puuni.

Paɣasari bili n ʒɛya ŋo o yɛla liiga biraawn ka gbubi baa o nuuni fulaawaasi ʒɛ o nuzaa zuɣu mori gba bɛ o nyaanga ka yili ʒɛya

salo n-zaya ŋɔ yiya nyɛla din beni ka tihi ni mɔri ʒe salo ŋɔ nyaaga salo ŋɔ puuni nachimbili so ŋɔ nyɛla ŋun ga wɔchi ka kpa ninkpar' sabila so gba nyɛla ŋun ye liiga nuɣisɔ m-be zama ŋɔ puuni.